Dako man ma oboyo wiye ki tam baraini oyeyo te i wiye en oruku bongo makwar te man kono tye i becen te man tye jami ma kitiyo kedgi i jokon macalo cwan ki kikobo

Eni mac ma tye ka wang i teng yo yitu bene tye ka duny matek yo man otal matek i yo man bene laco mo tye ka ngwec ki pikipiki bene otingo dano acel yadi mutwi iteng yo man bene dong gutwo tutwal

Eni gang mo, i gang man tye odi aryo odi man kirwado komgi arwada, ot acel kiguro kibati ot acel wiye ki umo ki lum dikal man bene yugi oony i ye matek tutuwal yadi matye i teng gang man bene dong otwo woko pot obokone opoto idikal tutwal eni dong ooro pien ni oboke ne otwo tutwal.

Eni bar mo madit adida bar man ki gweyo iye odilo ki tuku mapatpat bar man dit tutwal inget bar man bene tye gudi ma okato madwong lum bene tye mutwi inget bar man dok lum man tye ki jwerogi lapiny maleng tutwal

Ngat man ma oruko bongo macol li tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye ma yelo me ngolo nam ki me tingo ter bene.

Dano adek gintye ka gweyo odilo i bar man jo aryo gurukku cokci ma oreny ki pyer bongo macol ngat acel oruku cokci matar ki pyer bongo matar bene odilo man kono tye rangi matar

Eni dano madwong dano man gitye ka tuko odilo i kin dano man tye awobi mo ma oruko bongo gweyo odilo makwar en oruko cokci macol ki bedne oruko war gweyo odilo.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

Joni eni gitye i dog pii pii man dit tutwal joni eni grye i rek acel dok gitye ka peyo tandarua ma ki mako kirec ki i pii.

Awobi man ma obbedo i wi komi tye ka tic nyonyo pa munu kom ma en obedi iye-ni tye rangi ma apii apii en kono oruku bongo matar cuma pa munu konyowa me kubbe me ganlowang ki me poko ngec bene

Mon aryo gitye ka cat icuk gin ducu guruku bongo macol icuk man gitye ka cato iye kwayi jami mapol macalo muyeme labolo naci naci okono wota melon ki mukene mapol ata